Daro panggati daro asaba bonqqiyageeti, asa daafura ba daafuradan ekkiyaageeti de'iyo gishshawu woganne siraataa bessiya asay qassi de'iyooge keehippe lo''o. Gaasoynne yiya yeletawu kaaliya yeletawu woga maara mankkaa naagidaaba aattanawu koshshiyo gishshawu keehippe maaddoosona.

Nu biitten daro tukke keettatinne kata keetati de'oosona. hegeetikka qassi keehippe lo'o aybissi giyaba gidikko katamay aakki aakki baana mala katamay diccana mala etikka bantta baggaara hagaazzuwa immoosona. Hegee qassi keehippe nuna maaddees.

Hagee tiransportteenne kaamee yiidoogee keehippe lo'o. Gaasoynne asay ba koyidosaa eesuwan gakkidi shamanawunne bana koshidabaa demanawu dandayees. Qassi hegaa bagaarakka ha kaamee asaa naatu bolan danuwanne qohuwa gattees.